Waa ka bi wora ka bi zaa piri namdi sabila sabila shab yɛ nyingokoriti ka piri bansi ka so kɛntɛ nima ka niraba gba bɛ bi nyaanga

Niriba n ʒɛya paɣaba ni dabba paɣa yino maa o mini doo ka bɛ lihiri taba ninni ka doo maa nyili o nyina bɛ zaa pilila zipilsi ka linjima yino be bɛ ni ka niriba ayi gba ʒɛ bɛ nyaanga ha ka yino maa ye binŋmaa.

Niraba n ʒɛya paɣaba noli n nyɛba bi niraba ayobu ka niraba anu ʒi siliba taha ka yino ŋmaligi yuundi na ka gbubi gbambila ka di nyɛ zaɣ dozim ka tia saya

Kom n doya ka ŋarima bɛ dinni ŋarima maa galisiya shɛŋa biɛni zaɣ piɛla shɛŋa biɛni zaɣ ʒiɛhi ka tihi sansa nimaa ni zaɣ vakaɣa n nyɛ tihi maa ka jiranbiisa nim gba ʒɛn ʒɛya ha kom maa galisiya pam

Paɣaba n bɛ kom ni bi gbubila gbambihi ni ŋmana ka dabba ʒɛnʒɛya ka bihi gba biɛni ka paɣa so ʒɛya ŋun bi kpɛ kom maa ni ka so chinchin ʒiɛ

Loori kura n-ʒeya ka nyɔhi tuɣira ka tia ʒe di nyaaŋa ka di kom nyɛ ko'vakahili ka Ninsalinima gba tam palli zuɣu ka niriba maa yino ye liiga dozim.